Noba naŋ are, ka ba mine zeŋ, ka ba mine dɔɔ kyɛ ka ba kaa.. ba mine kaara a dɔɔ, ka ba mine are teɛ seɛ ka adɔɔ zeŋ a pɔnne …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

Dɛre naŋ biŋ, ka biiri a do zeŋ zeŋ, ka bɔtɔ, a be bɔtɔre be ba nimitɔɔreŋ, ka woraba sɔglaa a be ba nimitɔɔreŋ kyɛ ka bamine leɛ zeŋ a laara taa. 13369

Noba arɛɛ la, nembeɛle la, ba mine zeŋɛɛ la, a hɔgle zupilpelaa ane zeɛ, ka ba mine taa boma ane nu ka a e buluu. Daga biŋee la.

Laa, taŋa, ka bibiiri banaare a kyuli. Ka kaŋa a dͻͻ kyԑ ka bata a kyuli a ͻnnͻ a kõͻ. Ka kaŋa taa oraba pelaa, ka kaŋa ta aoraba buluu.

Noba naŋ vuuni, ka ba mine dɔg ka ba mine gbi dumo, ka ba mine gaŋ, kyɛ erɛ bompuuri, kaa bompuuri mine a e buluu ka mine e bondɔre ra.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

Pɔg zeŋɛɛ la, orɔba biŋee la, kɔbaa biŋee la, pelee biŋee la korpɔɔto biŋee la, ka laa dɔgeloo zu.

Noba ba, ta mine la. Dɔɔ, pɔɔba bayi. Ba nɔge la a vaare. Vaare be la a neŋɛsogɔ, ka mine e zeɛ Ka mine e pelaa.